Cal pul tye ma kom pulle ki keto iye aduku mupongo nilem ikaratac bene tye matye itenge bene nyuti ni karatac me keto i iye pul ma nongo ki wilo dano bene tye manen ki nge pulli macimo ni man tye icuk dano matye ni oruko cait mata kor ngute nen bongo makwar tye iye ki tenge kany bene lacat pul bene tye nen matidi ki tenge